Toerana fatoriana iray, ahitana fandriana anakiroa : miloko mena sy miloko fotsy. Ilaina dia ilaina tokoa ny toerana tahaka itony, ho an'ireo mpivahiny izay tsy manana havana kanefa tsy maintsy mamonjy raharaha amin'ny tanàna iray.

Toeram-pivarotana legioma sy voankazo. Eny Anosibe raha ny Antananarivo manokana no tena ahitana itony toeram-pivarotana itony. Ka ny tantsaha avy any ambanivohitra no mitondra ny vokatry ny tany amin'izany.

Peratra anakiroa. Marihina fa ny peratra dia ampiasaina ho an'ny fanambadiana. Mety ho vita amin'ny volamena miaraka amin'ny vatosoa izany. Entina anamarihana ny fifandraisan'ny mpifankatia no antony ampiasana an'izy itony.

Solosaina maromaro miloko mainty. Ilaina dia ilaina tokoa ny fitaovana tahaka itony indrindra indrindra ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo satria manampy amin'ny fanantanterahana ny fikarohana sy ny fanaovana boky.

Toerana anankiray izay efa ahitana voly efa maitso dia maitso tokoa, any ambanivohitra any no tena ahitana izao fomba filelomana izao, ary ny tanitsaha malagasy izay saika ho valompolo isan-jaton'ny mponina no miaina amin'izany

Lehilahy mainty fiodirana manana volom-bava, manao lobaka fotsifotsy, pataloha fotsy ary kiraro mainty, ilaina ny fianjaikana tahaka izao indindra indrindra rehefa mamonjy fety satria ny akanjo no hitarafana voalohany ny maha izy azy ny olona anankiray.

Fafana iray mampiseho ny vidin'ireo sakafo ao anatina toeram-pisakafoana iray. Ilaina tokoa ny mahafantatra izany mialoha ny hividy mba ahafantarana raha mahazo na tsia ny vola any am-paosy.

Taovolo izay natokana ho an'ny vehivavy ngita. Amin'ity sary ity dia misy karazany anankiefatra azo isafidianana izy ireo, ka ny olona any amin'ny sisintany no tena mampiasa izany.